Molangi ya mafuta ya ko pakola molangi yango eza na langi ya chokula langi ya mosaka langi ya pembe ba desine mwana-mwasi ya kitoko aza na suki ebele mofiniko na yango eza na langi ya chokula esimbami na maboko ya moto.

Ekeko ya alanga nzembo pamelomuka abotama na mobu ya 1945 akufa na mobu ya 196.

lokolo moko ya sapato sapato oyo eza la lange ya motani eza na lasete ezaka yango moko eza likolo ya eleko moko poye eza la lange ya pembe sapato yango eza na lasete

Lisanga ya bato bavandi esika na ba table na bango, moto nyonso aza na bouteille ya mai liboso na ye, nazomona micro oyo ezanga singa eza wana na babuku eza wana.

Mwana mwasi ya kitoko ya pembe, bakangi suki ya kitoko ya ba meche, alati cach nez, alati elamba ya motane, bakoma na langi ya pembe, aza na sac ya langi ya mbwe.

bana basi bazobeta ndembo ya maboko na nkombo ya indboll misusu balati balangi ya pondu misusu balati langeya motai balange ya mosaka na kola alange ya moindo misusu bavandi na se bazotala

Mwasi kitoko azali awa mwasi ya pembe donci aza kitoko fort, akangi suki bakange esuki ya ekai yaamibale kaka ampesi neti mokongo azotala kuna.

Batu mibale baza na programmé yakogabula ba mustikere moko ya mobali na moko ya mwasi esika bazali ezanalangi ya mosaka nalangi pembe yango mobali alati pantalon ya motani nalikolo alati elamba ya pembe

Moto azopakola langi na ba dessi motango alatiala mbalanga moindo, na mbati ya lange ya mwindo na likolo eza langi ya pembe, azosala dese lange ya lilala, lange ya mwindo, na lange ya pembe.

esika bazosunga bato bamama bazobeta maboko balati aaliputa balati maliputa langa ya mpondu misusu langa ya bozimba misusu langa ya pembe misusu langa ya mosaka bafandeli bakiti ya lange ya chokola

Libongo ya atec, ezali bongo Libongo ya mboka Congo Brazzaville

Likolo eza na langi ya bozinga bendele oyo ezali awa eza langi ya pondu eza na nzete nango eza langi ya mbwe singa eza langi ya pembe na katikati ya bendele yango ba desina sanza na langi ya mosaka likolo ya sanza ba desina minzoto na langi ya mosaka.

Kisi oyo eza ya mayi, carton nango eza na langi ya vere, ya pembe kombo nango micro drynol kombo ba kisi oyo ba kisi oyo ezalaka mingi ba kisi ya bana mike nde bato ba melaka yango po ezaka ya may.i

Comprimés oyo kombonayango mixacrip sokî ozo bela grippe ,mutu ezo suwa yo ozo KO sola comprimés oyo e soignant ka yango.

Logo ya pouma, logo yango ezalaka na langi ya pembe, ba koma kombo ya pouma na langi ya moyindo, ba dessiner nkoyi a sauter langi ya moyindo na likolo pe ezalaka na molongo ya noire.

Awa nazomona sani sanni eza na safu na likayabo ya bwe cabweni na pilipili ya mopanzi donke ekute na mona eza voe damage safu kaka wana na mwa likayabo wana ezangi kwanga na pime eza wana gout na gout.

Fufa masango ya pembe, batia sose alange ya mosaka, na kati na bopanzin yango eza na nyama ya kotumba eza likolo sane ya mbele sane yango ya mbele eza sane ya pembe, na tuto tourna yango batia blange ya moindo.

esika bazoteka mapapa ya bana-basi ya lange ya mwindu bakoma komba mapapa aona langa mosaka bazoteka pe biloko ya suki na bango bameshe na maputa na mopanzi bazoteka tomate ya boate

bato basalaka spore na nkombo ya gudo balati babilamba ya gudo yalange ya pembe na centure alange ya motane na centure alange ya moingo batelemi likolo ata pe alange ya mosaka na mipanze eza alangi ya motane

elenge mobali alati kazaka ya lange ya bozinga alati semisi ya lange ya mpembe asimbi mama avande na mopanzi na ye alati liputa lange ya bozinga likolo alati elamba ya lange ya mpembe na lange ya mwindo

Ba ngomba na bisobe. Bisobe yango eza na matiti ya langi ya mpundu eza na mai zelo na ngambo kuna eza na mwa banzete eza na ndako ya moke eza na kati ya langi ya bozinga.

Bilenge bana mibali na bana-basi ebele basangani esika moko, bavandi misusu bavandi na se, misusu bavandi na bakiti oyo bavandi na se bazotanga na kati ya ba buku na bango oyo bavandi pe na ba kiti bazotanga na kati ya ba buku baza ebele misusu bavandi ti na ciment.

Ba kiti ya ko vandela oyo eza na zando na zomona eza na bala bala bazo teka yango eza na langi ya mwindo langi ya pembe na langi ya motane.

Mutuka ya mapinga ya langi ya pondu plaque yango eza langi ya motani bakoma na langi ya mosaka likolo na yango mapinga atelemi alati kipi ya lange ya mwindu ate eleko ya lange ya mosaka na kingo na ye mobai ebele.

Kisi ya malaria eza na carton ya lange ya mpundu, bakoma na lange ya mwindu, eza pe na lange ya mpembe, badesina ngongi na mopanzi.

Makimba ya kokalinga bakatango na forme ya ronde makimba yango eza langi ya mosaka eza likolo ya sahane ya nzete, sahane yango eza alangi ya chokula eza likolo ya kitambala ya langi ya pembe na langi ya mwindo.

Bana mike bazodesine, misusu bazodesine na ba langi ya mai ya pondu misusu balange ya mwindu, ba langi ya lilala, ba langi ya longondo, bazokoma na lokasa ba langi ya pembe.

Makola ya moto oyo elati sapato ya langi ya mwindo, na langi ya pembe, alati mbati ya langi ya bleu.

Bana baza na classe foto oyo bazwaki yango mopanzi moko bana baza na classe liboso eza na oyo alati elamba ya motane na mopanzi nyana mosusu alati elamba ya kaki na misusu baza na nsima na bango na kati ya kelasi.

Ndeke azopumbwa, na mopanzi na ye eza na nzete ya langi ya mbwe, ndeke ye moko aza na langi ya bozinga, langi ya mwindu, langi ya pembe, langi ya mosaka, na langi ya mbwe,

Na wenze esika batekaka mafuta ya kopakola mafuta ya kopakola ya nzoto malasi ya kopompe na nzoto mai ya propriyete bazoteka na zando nazomona milangi mosusu ya bozinga misusu ya milangi ya malala misusu na langi ya mosaka.

Esika batekisa bibende ya kosala mindule eza na ba baffle ya langi ya moyindo eza mwinda ya langi ya pembe bakoma na langi ya lilala.

Loboko esimbi sani ya mbele sani yango ba dessina fololo, fololo yango eza langi ya motani na kati nango eza langi ya mosaka na sani yango yango moko eza na langi ya pembe pe na langi ya lilala.

Esika bateki ya malasi nazomona malasi na langi ya bozinga, malasi mosusu na langi ya chokola, eza pe na mafuta kopakola nazomona eza pena esika babomba ya biloko ya libaya ya nzete ya pembe.

Wana tozomona eza bilanga ya pondu. Ba bazolia na kati ya bilanga ya pondu, yango banzete misusu na bakasa misusu ya pondu eza ya kokauka muke.

Oyo ndako ya masano batongango na modele ya rond eza likolo bantiyango mabaya, eza na langi ya mbwe bakomana nkombo na yango liboso.

elubu ya mbisi ya kokauka mokalu na ndunda ndunda yango eza na pilipili ya lange ya mosaka eza likolo ya sani ya mbele sani yango eza lange ya pembe eza likolo ya mesa ya langi ya moindwa

Mafuta yakopakola na nkombo ya top leymon molangi na yango eza ya plastique eza alange ya mosaka, mifinuku na yango eza alange ya mpondo, batia mwana-mwasi aza na suki ebele mwanamwasi yango azotala likolo.

Nazo Mona Mwana mayi atelemi na kazaka likolo pe nase sapato naye ya langi ya moyindo chemise ya langi ya pembe kaza naye atelemi liboso ya lopango aza pepele.

Ba beti ndembo oyo bakotaka na sima bavandi basotala baninga ndenge baso beta balati bilamba ya pembe nati likolo batiye ba jile ya langi ya lilala .

soso ya kokalinga basa yango sosi sosango eza ya mafuta sosango eza na poivo sosangwa na tomate sosango eza na lowile sosango eza likolo ya sane ya mbele ya lange ya mbwe eza gufor

Mwana azo sakana asimbi sizo azokata eloko ya langi mosaka asimbi sizo eza na langi ya bozenga ye moko alati elamba ya langi ya mosaka alati mbati eza na langi ya bozenga na sapato ya langi ya moyindo.

ndako ya etage moko nano bapakola langi te eza na manzanza alange yambwe eza na ekuke ya lange ya mwindo lopango na yango nano bapakola lolangi te eza na balabala ya mabele

Mwana-mwasi kitoko azoseka atie ba rouge lèvre ya langi ya longondo bakangi ye suki ya singa alati biloko ya matoyi ya langi ya mosaka alati elamba ya langi ya bozinga na se.

Carton ya kisi, kisi yango carton yango eza langi ya pembe, na se eza langi ya mosaka, eza na molongo ya langi ya motane, bakoma na langi ya lilala, na langi ya bozinga na langi ya moyindo, na langi ya motane.

Ba beti ndebo ya basket mibale Moko Alati bilanba yaba beti ya basket ya Langi ya pembe bakomi combo ya mwindu

Oyo babeti ndembo na kati ya stade, babeti ndembo ango misusu balati bilamba na bango ya langi ya motani na langi ya bozinga na ba sapato ya langi ya pembe misusu balati bilamba ya langi ya pembe likolo na se.

Ba nzete ya cakao cakao deja na moni oyo ekomi deja mire pe ekomi deja yao eza normal oyo ekomi deja pres ebeli deja dincre teposo ekomi jon bezaka deja ya kobela.

Awa namoni balakisi biso mwa logo yalisanga ya babeti ndembo eza nalangi ya motane na ya bozinga pe pembe

mwana mwasi ya kitoko mingi aza mwasi ya pembe alati maneti maneti yango maboko na yango eza langi ya mosaka liboso na vitre na yango eza langi ya chokola alati pe elamba ya pembe amipakuli ba rouge ya levres.

Moto oyo a telemi a simbi coupe a lati lipapa ya langi ya moyindo na langi ya pembe, a lati robe ya langi ya pembe, a tiki tambala na mapeka na ye, a pesi coupe bipwepwe .

Awa eza statut ya bernard kolela kolela awa azalaka premier ministre na congo brazzaville 1934 jusqu'à 2009 bernard kolela.

Mutu alati elamba eza na langi ya motane, eza na milongo na kati ya langi ya pembe

Mbisi ya kotumba a bamatungulu likolo batia maonese batia tomate batia citron na mopanzi eza na kwanga eza na makimba kokalinga ya pena niamaangulu na mopanzi eza na matungulu na kati

Naza komona denis sasungeso aza mokonzi ya mboka ya congo brazzaville .

Sakoshi ya bana mike ya kelasi bakomi tbekide eza ya lange ya blee eza na balange ya pembe ya motani.

Esika batekisaka mafuta ya kopakola eza mafuta ya ndenge na ndenge ya milangi ya mikuse ya milangi ya minene milangi misusu eza ya ba langi ya motane milangi misusu eza nalangi ya pembe milonga balanga ya bozinga eza pena mafuta ya suki milangi na yango misusa ya pembe ya lange ya bozinga yalangi ya mosaka

Soso ya kotumba batia dongo dongo bakata ya langi ya pondu na katikati na yango eza na sane ya mbele ya pembe batia pilipili na mopanzi eza na makemba ya kokalinga na sima eza na kwanga bakatikati

Mbala ya sukali mbala yango eza ya lange ya motane, eza ebele bakoti kobila mgokaa sikoyo makasa yango eza na likolo ya lange ya mpondo, eza na misisa yango ya mike mike yalange ya pembe.

mesa na bakiti naango ya kitoko mesa ngo eza ya mabende na nse makolo nango likolo na yango eza na po ya fololo bakiti na yango basango na mabende mesika kofanda eza mabaya na mopanzi mosusu eza na oyo plastike ya lange ya mpondu mosusu alange ya chokola

na kati ya wenze matungulu ya pembe eza na makasa na yango alange ya mpondu na mopanzi na yango eza na pilipili ya lange ya motani na banzete n yango alange ya mpondu na mopanzi nazomona povo alange ya mpondu

Mutu oyo atelemi, alati semizi ya langi ya bozinga, kazaka ya langi ya mbwe

Plat ya matembele, na pilipili nakati, bakalingi yango kitoko.

ndako ya monene lange ya mosaka na mipanzi na molange ya motani esika batangaka babuku. liboso na yango eza na mapinga ya basoda na bana basi balati maputa ya lange ya mosaka na lange ya motani na bato misu balati bakazaka bazotambola

Elubu yakitoko makasi eza nalangi ya bien ezomonana ke eza na elengi elubu oyo eza avocat ,paipai, tomate ezalikolo yasani mbele nalangi ya pembe

esika babomba ya lopete lopete ya ndenge na ndenge eza lopete ya lange ya motane ya lange ya mosaka eza lopete ya ndenge ya serco y lopete batia papilo ya lopete batia croi

mesa ya koliela mesango eza na bakiti minei bapakolango mafuta na nkombo ya verni esika ya kovanda eza na langi ya bozinga na mopandi eza na kiti mosusu ya kovanlela eza na bakuse ya langi ya pembe

Carton ya kisi ,kisi oyo carton nango eza langi ya bozinga ,langi ya pembe ,langi ya motani , mais esika ya langi ya motani bakoma na langi ya pembe na langi ya bozinga .batie moto aza motakala na moto na loboko ya moto oyo esimbi carton yango.

Mokonzi alati kazaka langi ya bozinga na chemise ya langi ya bozinga na sima ne eza na mapinga la police balati bilamba ya police ya lange ya bozinga balati na bakepi na bango ya langi ya chokola na bato bakangaki bavandi na se.

Bato baza na likita likita ngo balati bakazaka langi ya moyindo baza na sale ya kitoko ba mwind'ezopela na sima na bango bakomi na langi ya pembe na kati ya langi ya mpondu ba bendele eza ebele na sima wana.

Awa nazomona foteuil ya ba marie eza na kati ya chapiteau ya bien decoré ba rideau, jaune, blanc, rouge ba fleur, bapode, ba bouket de fleur eza wana, fauteuil royal ya ba marie na se pe eza bien decoré se trè propre.

Livre ya scripture oyo livre ya scripture expression du vivant savedire ke eza babanani bato oyo basalaka babikeko oyo eza livre na yango, pe ezalaka eza livre moko ya ko apendre scripture.

bendele na langi ya mosaka likolo okiti na se ba langi ya pondu na mopanzi langi ya motani na minzoto na kati ya langi ya motani na langi ya moindo

Mutu alati kazaka ya langi ya bozinga na kati alati chémise ya langi ya pembe alati cravate ya langi ya bozinga eza na balangi ya pembe na kati azoseka atelemi liboso.

Moto ya loi, a lati kepi ya langi ya moyindo, na langi ya mosaka na langi ya moyindo, na elamba a lat ina se, a mifiniki elamba ya langi ya motane .

Bakopo mingi ya alluminium oyo eza na langi ya mbwe basalisaka yango mingi soki bazosala gato mpe bazosala sikikoko eza ya marke na mark forme oye kotia nde ekozala na forme wana

Esika batekisaka bilamba minzele ya basi eza na basapato ya basi ya langi ya pembe misusu eza ya bozinga pe na basakosi ya moindo, mosaka, pembe na motani.

Motuka ya monene na balabala motuka yango eza na lange ya mosaka ,na lange ya moindo, na likolo bakomi na lange ya pembe. Siterne na yango ya essence eza na lange ya motane ,na sima yango eza na motuka mosusu ya moindo ezwa na nsima.

Bato motoba bafandi na likita. oyo azofanda liboso alati kazaka langi ya bozinga, oyo alandi ye alati bilamba langi ya mbwe, Oyo alandi alati elamba likolo langi ya kaki, oyo alandi alati elamba likolo ya langi ya mosaka, bango tout bazokoma na kati ya babuku na bango.

Mwana-mwasi azanu moke, aza nanu moke, alati elamba elange ya motane azana molangi ya plastiqe ya mayi.

Mokonzi avandi liboso alati kazaka lange ya bozinga alati esimise ya lange ya pembe acava yatalange ya motani libosoni eza na molange ya mai na nsima eza na lange ya pembe batia babendele ya lange ya motani lange ya mosaka na lange ya mponlo

Moto oyo elongi naye ezo mo nanate moto oyo atelemi naye nayebite soki aza mwana mobali ou bien aza mwasi

Foto oyo ezali bongo paquet ya gome epangusaka makomi na crayon.

Ba soldats ya mampinga ya police na kombo ya sire baza esika moko na ala yakuala balati bilamba na bango ya langi ya mwindu ya langi ya pembe ala akwala alati chémise ya langi ya pembe azana kati kati na bango.

Esika bazoteka ndunda, eza na ndunda bitekutek,u ngaingai, matembele, na kati yaza ndo ango eza na so ya lange ya motani.

simokimbango bakange na bachane mondele azolaksye mosapi mondeleango alatela mbalanga moindo simoki mbango alatela mbalangakaki mondele aza na nsima na yeye simoki mbango kuta azotala ete

Loboko yamoto esimbi Carton yakisi Carton yakisiyango eza nalangi ya rosé langi ya pembe bakoma nalangi ya mwindu pe nalangi ya pembe batiye mutu asimbi placé azomona pasi namokongo nakingo nacude namabolongo pe namakolo

Lopango oyo na nsima nango eza na nzete, nzete oyo eza na nsima ya lopango oyo ezalaka na mayi moko na kati ekangaka lokola cole mupanzi nango eza na nzete ya mbila ya mandalala ea likolo.

ndako ya comine ya poto poto liboso yango eza na bendele ya langi ya mpondu ya mosaka pe ya motane liboso yango eza na motuka ya moke ya langi ya mbwe na motuka ya taxi ya langi ya mpondu na langi ya pembe

Sapatu ya bana-basi eza na langi ya moyindo likolo, likolo nango eza na langi ya pembe eza likolo ya moninga na se nango ba telemisi yango likolo eloko ya pembe.

Bana mike ya basi, moko ya mokolo mosusu ya moke bazotanga buku, moto na moto aza na buku azotanga, ya mokolo alati robe eza na ba langi ya bomondo na langi ya pembe, na moto alati kitambala ya langi ya mosaka, na langi ya rose, ya moke pe alati robe eza na ba langi ya ndenge na ndenge, ya pembe motane, mosaka nyonso.

Mwana mwasi, alati kitambala ya langi ya lilala pe amifiniki kitambala mususu n'a Langi ya lilala ,alati liputa pe aza mwasi ya pembe asimbi , carton makomami ezali ya kopesa toli.

matungulu ebele ya langi ya longondo matungulu yango misusu ezana na matiti na yango alangi ya mpondo likolo mpe ezana na langi na yango ya pembe nano esolaki te

mbalaba ya mboka ya kitoko na mipanzi banzete ya mbila bazamba bato bazotambola na katikate eza na molongo ya lange ya pembe na mopanzi eza milongo mosusi yalanga ya pembe ya mikuse mikuse bato bazotambola

ELenge mobali oyo ! aza mwana moke alati bilamba ya lange, ya moyindo bakoma na lange , ya pembe alati sapato ya moyindo , bakoma na lange , ya pembe, asimbi elamba mosusu na maboko.

lopango ya langi ya mosaka na langi ya pembe eza na portail ya langi ya chokola portail mibale likolo bakomi bakombo na langi ya mbwe

na wenze libosa wenze ya balabala eza na mituka ya taxi ya lange ya mpundu na lange ya pembe likolo na mopanzi mosu eza na motuka lange ya pembe na nsima eza na motuka na k24 na lange ya mwindu na baparasolel etandami na balabala

na kati ya wenze tomata mbuma ebele batomata mbuma oyo etela eza ya rouge eza ebele na mopanzi yango eza na maungulmatungulu pe ebele ya motani na ya longondo mosusu matungulu ya langi ya kaki eza na mopanzi

Bilenge basi ba mama batelemi na bilanga ya makemba na nsima na bango eza na makasa makemba misusu ya kokauka misusu ya mobesu ya kokauka misusu na langi ya mosaka mosusu na langi ya pondu ba mama balati maputa.

motuka euti na mboka motuk yango ya lange ya mosaka na mopanzi na o bakangi bantaba ya lange ya mwindu na langi ya pembe emibate ebele emebasak eza na bayabala

Awa eza na tournévise ya rouge, ba vise, na ba join ba bord ba kotisaka liboso na libulu pour que vise ekanga. Yango pe ya rouge donc tournevise, join na vise.

Bendele eza na lange ya mpondu likolo, na katikati eza na langi ya mosaka, na se pe eza na langi ya mpondu, na katikati badesina minzoto na langi ya mwindu.

Bato batelemi liboso ya ndako ya monene balati bakazaka bamoma balati pamputa moso balati ba bilamba ya pembe na babati akaki na moto moko atelemi liboso yango alati bilamba na ndenge ya bokoko ya lange ya motani ya barafia.

bato bafandi bana basi mibale bazotia balacri na kati ya bacarton mokola ti liputa lange ya motane na lange ya mosaka balacrin eza awa eza balange na balange lacre ya lange ya kozinga lakre yalange ya lilala lacre yalange ya mosaka lakre alange ya polu

pano ya kopanza sango ya mtin eza na mobali na mwasi na mwana ya mobali na mwana ya mwasi mpona yango eza na lange ya mosaka bakoma alange ya moindo na lange ya motane mobalialatila malange ya mosaka mwasi alatila malange ya motane

Mpana mwasi ya kitoko aza na suka ya lange ya mwindu nakanga na mopanzi moko azoseka bien aza kitoko alati elamba ya lange ya pembe likolo.

na balabala oyo eza na mituka ya bataxi na langi ya pondu lange ya pembe likolo na motuka ya monene oyo makamabanga na langi ya pembe na mopanzi mosusu ya balabala eza na mwana azokende na sapato ya bapine oyo babengi troteuse

mwana-mwasi ya kitoko ya pembe azotala liboso soki ne eza ya pembe bakangango chignon foto mosusu ezolakisa bazwi na ndenge mopanza ya litoi mosusu bazwi nandenge mopanza a litoi ya loboko ya mwasi mosusu bazwi na ndenge nsima

Kiti ya kitoko kiti yango eza kiti basala na ndenge ya art basala yango na basinga ya kekele eza kitoko makasi eza bazosala yango eza ya kekele eza kitoko makasi

ekipe ya bana-basi ya ndembo na nkombo handball balati magondo ya langi ya mitani likolo balati langi ya pondu na langi ya mosaka

Na balabala oyo eza lopango ya lange ya mosaka, na lange ya mbwe, ekuke nayango pe eza alange ya mbwe, ndako na kati eza lange ya mosaka, na lange ya pembe, na kati ya lopango ezana banzete banzete ya lange ya pondu.

sengo na nzete na yango ya sengo ya lange ya kaki na mopanzi na yango ezana lipapa lokolo moko ya lange ya motani na lange ya bozinga na mopanzi lipapa eza na pioche pena nzete na yango ya kaki

mwana-mwasi ya kitoko atie loboko na kingo alati biloka matoi akangi chinon mibale na foto eza na place oya azotala awa misu azotala na nsima

Awa nazo mona logo ya twita, logo ya Twitter ezalaka mwa ndeke moko boye ya pembe alali likolo ya pano ya bleu ba nini ndeke ango aza ondiré aza pembe azo pumbwa.

Salon ya kitoko eza na ba rideau ya langi ya mosaka ya mbwe langi ya pembe na nzete nango ya likolo ya langi ya mwindo na kati eza na ba mwinda ba mwinda ya langi ya pembe eza na kiti ya ko fandela ya langi ya pembe na ba coussin ya langi ya mosaka.

Molangi ya nn molangi ya nicen ezamolnnyampnu mofiningu na yango ezalaka lange ya mpundu carton yngo ezalaka na lange ya mpondu, na loguna yango ezalaka na minzoto ya langi ya motani, na langi ya mpempe bakoma enecen.

Liboke ya zombo namoni deja nzombo mbisi ya mai, liboke yango oyo liboka ona likolo ya sani namoni sani ya pembe, fourchete ezana liboka ya mwasi na makasa, makasa oyo esalaka mingi na bamboka wana.

Bato ebele bafandi na kati ya esika ya masano bamisusu balati malangi ya mitani malangi ya pembe malangi ya mwindu malangi aya bozinga baza bato ya mingi mingimingi mpenza bafandeli bakiti ya langi ya motani.

Elubu ya koko fumbwa na crevete batia safu na mokalu, mbisa ya kokauka na pilipili ya lange ya mosaka.

esika batekaka sapato ya bana-basi eza na sapato ya molai ya langi ya pondu na mopanzi eza na mosaka ya bana-basi ya langi ya mwindo na langi ya kaki bakoma na langi mwindo liboso mosaka yango eza na lipapa lisusu ya kaki ,na langi ya mwindo na loboko ya mobali eza na sac ya mwindo na sapato ya mwindo

Elenge mwana mobali azo tanga buku. Alati elamba ya langi ya mbwe, langi ya mwindo, langi ya motani, azo tala na nsima ne pe eza na ba misusu bazo tanga ba buku.

bana kelasi baza na kelasi moko aza liboso na bango azotangi na bango buku. bango to balati bateni ya kaki ya likolo na se balati bozinga na basi na mibali bablakisi na bango batelemi na mopanzi

Mabina ya mboka bana mibali balati tolo polele balati ba jupon ya langi ya bozinga ya mosaka, ya motane na se balati rafia langi ya pembe basimbi ba nzete na maboko.

Emil Biaenda azaaki motoya nzambe katholique e moto ya katholique oyo statu na ye statu oyo ezala kota gar na gar na gar na brasil emilbi enda azaki katholike.

Na balabala oyo ba taxi ezolekana ba mituka ya langi ya pondu na langi ya pembe na mopanzi nango na balabala eza na mbetu basala na nzete ya motane bazoteka na mpusu na mopanzi ya deux pneu.

Elenge mobali azoseka alati singa ya monzele na kingo alati elamba liputa eza na ba langi ya malala ya mwindu na ya bozinga nasuki na ye atie langi ya mosaka.

bendele oyo eza na balangi moko mibale misato mine langi ya likolo eza langi ya bozinga na katikati eza langi ya Mai ya pondu ,na se eza langi ya mosaka na katikati ya bendele yango eza na milongo ya langi ya motane.

Moto azotambola na balabala alati pantalo ya lange ya bozinga, asimbi sakoshi na lange ya moindo, alati likolo elamba lange ya lilala ya pembe ya mwindo na bozinga.

Na bilili oyo ba zwaki na balabala ndako oyo eza na lopango ya langi ya pembe na langi ya chokola portai na yango eza langi ya chokola manzanza eza na langi ya mbwe ndako na ngo mpe eza na langi ya pembe.

Wana mwana mwasi bakangi suki kitoko, suki yango eza na couleur ya violet, na couleur ya mosaka, nazokanisa mutu akangi suki eza oyo azo zwa ye foto, oyo azozwa ye foto oyo nde eza mutu akangi ye , ye alati t-shirt ya rouge, alati elamba ya motane asilisi kokanga ye, nde sikoyo azozwa foto.

sapatu eza na lange ya motani lange ya pembe lange ya mwindu na lange ya pondu eza likolo ya eloko ya pembe yango mokuna se talona yango eza na lange ya mosaka

Ndako oyo eza kitoko batongago na mabaya bfenete na yango pe eza mabaya ya pembe na bavitre na ampoul ya libanda likolo ma nzanza ya sika.

Bilenge bana-basi ebele balati bilamba likolo alanga lilala, na se balati bilamba alanga mwindo, balati basapato alanga pembe na katia na bango eza na mwana mobale ya molai azosola na mobengi alati kazaka ya pembe, sapato ya pembe na kepe ya pembe.

Moto oyo azokende mobembo akee mobembo na moni place aza neti na zamba aza na motuka na ye maka to talande cruser motuka ne eza pembe alati na se alati lange ya kaki likolo alati marniere eza na bacouleure ebele eza na couler ya pembe eza na couleur ya noire eza na lange ya mbwe.

Awa libende esalaka mafuta ya nguba libende ezoekrase nguba ezobimisa mafuta ezobimisa na mwamba moto azosala yango alati elamba ya motani na elamba ya bozinga.

na balabala ya mabele motuka ya langi ya bozinga na langi ya mbwe ezolekana na liboso yango eza ndako ya etage ya 123i4 i5a motoba

Mafuta ya kopakola kombo na yango extra claire molangi eza ya bozenga na lilala batye foto naye na molangi.

Bana mike misato baza na esengo bazoseka ya mobali y simbi ya mwasi ya mwasi asimbi ya mobale bazoseka mosusu ya moke aza wana aza tolo polele alati e lambale ya mwasie alati robe alange ya pembe, na lange ya motane, lange ya mpondu, ya mobali aza na mopanzi alati semisi ya lange ya kaki.

Mituka ya minene ya bus oyo ememaka bato na kati ya engumba eza na langi ya pondu na se langi ya pembe likolo ezala liboso ezala ya nsima na bato misato babimi na oya nsima.

mwana mwasi aza na meshe ya lange ya chokola esangaya lange ya mosaka alati elamba yalange ya mosaka alati mbati ya lange ya bozinga azotanda elamba yalang y ya pembe

Bato misato baza na likita, na likita yango moko aza mondele misusu baza ba miyindo ya boyindo moko ana kati kati alati kazaka langi ya bozinga oyo aza na suka alati kazaka ya langi ya motane mondele alati kazaka langi ya mwindo.

Soda ya mampinga soda mpico alati bilemba na bango ya ba soda alati lonzo ya lange ya mosaka alati kepi ya lange ya longondo atelemi na esika esika mpepo ekitelaka.

Awa Ciro, Ciro kombo nango Guaflex ya 12O ml anti tussif eza voie oral antitusif donc je crois...

Ba beti ndembo mibale moko alati elamba ya langi ya motane mosusu alati elamba ya langi ya pembe baza na terrain na kati ya stade ba kiti ya stade eza na langi ya bozinga na langi ya pembe mobeti ndembo oyo alati elamba ya langi ya motane alati sapatu eza na Langi ya pondu.

Ekeko ya moto oyo azalaka mokonzi na nkomba alfred raul abotama bongo na 1938 akufa na 1999 na ekeko yango basala alati kazaka alati na manete na simisi

Basoda ya mapinga, basoda ya makasi balati bilaba na mongo ya basoda na motu balati eloko babengaka kasazongu bavaya na motuka motuka ezomema bango eza na lange ya vere ya butu bakoma nkombwa ya motuka ngo na lange ya motane.

Ba kiti ya kitoko basalana kekele bakiti yango likolo batia bakuse ya langi ya chokola yango moko eza langi ya kaki eza na makolo alange ya mbwe etelemi na mopanzi na sima eza na lopango langi ya pembe.

Elubu oyo babenga yango koko na emboto kokona mboto oyo eza na pilipili ya langi ya vert pilipili mosusu na lange ya motane pilipili mosusu na lange ya mosaka.

kitunga oyo etondi bambuma kitunga yango eza lang ya kaki pe na kati ya kitunga yango eza na malala eza na marakuja eza na anana eza na pome

Maneke alati bilamba ya maputa ya ndenge moko longwa na seti likolo alati bilamba ya maputa ya maputa yango eza na malangi ya verre caki.

mama na bana mwana moko ya mwasi na mibale ya mibale balati maputa ya ndenge moko maputa yango eza na lange ya bozinga esangai na lange ya mosaka na lange ya motani

Moto oyo azo pesa cadeau epai ya mama oyo, na sima eza na bendele ya Congo, eza na langi misato, langi ya pondu, langi ya mosaka na langi ya motane .

Esika bato bazo tonga ndako ba bandi nano na se ba zotia sima na mopanzi eza na mabele moto oyo azo tonga alati elamba ya likolo ya langi ya bozinga eza nano chantien.

Awa nazomona onio mibale likolo ya sache ya noir eza na zando na wenze.

carto akisi oyo eswaniaka motu mokongo libolongo se ya makolo na maboko eza alange ya mosaka alange ya mpondo esimbami na loboko ya moto

Nkisi esimbami na moto na maboko na carton ya nkisi yango bakomi na langi ya motane na langi ya moyindo na langi ya bonzinga eza na papa mobali na mwasi naye na bana mibale.

Mwana-mwasi oyo bakangi suki ya bien bakange suki ya kitoko soki bakange kokanisa fololo nde bakange yango ewuti na sima ematie donc eza style moko bien bakange bord moko ya kitoko fort donc eza coiffure moko ya bien.

Bana ya kelasi ya basi mpe ya mibale ya basi balati basimisiyalangeya bozinga ya mapata nalange ya bozinga na se ya mibale balati balangakaki likolo na se.

Awa nazomona shérie moko boye alati robe ya rouge na ba pampe ya pembe pembe donk azo savure la nature aza place moko oye ya sa va me place Wana ba matiti azo savure mopepe banimi apesi mokongo.

ba karton ya kisi ya parae etamol bakarton yango eza nalange ya bozinga bakoma nalange ya pembe badesina banyama ya libumo ya lange ya motani na basinga na yango

Esanga zelo mwana azoya alati kilote ya langi ya bozinga simisi ya langi ya pembe na simane eza na nzete ya makasa ebele eza esanga ya ngomba.

Buyo ya mbisi ya mai eza likolo ya sani ya pembe, ya mbele batie makemba na sarke cuin na yango eza na pili pe alanga motane, eza na sose alanga ya mosaka eza guffor

Nga nazomona kisi Ibucap ya ba comprime eswanaka fievre na grippe Ibucap.

Équipé ya babeti ndembo, équipe bango balati bilamba ya pembe na likolo na se balati bagondo a langi ya moyindo moto asimbela bango balo alati elamba lilala na likolo na salati elamba ya moyindo molakisi na bango alati chémise ya Caro Caro na pantalon ya langi ya bozinga.

bana mibali mibale batelemi basimbani me mitu na bango ezomonana te mokwalati gondo ya lange ya pembe na lange ya moindo moswalati mbati ya lange ya mpundu na sapato ya lange ya moindo na lange ya mbwe oyo alati gondo ya lange ya pembe na lange ya moindo aza toro polele asimbi elamba na maboko

Bambuma mibale moko ya manga etela be te batia mongwa, na pilipili ya pustieure esimami na loboko ya moto mbuma mosusu eza na lange ya lilala, yango pe eza na kati ba fungwa kati yango

ndako ya engumba eza na lange ya pembe na lange ya mbwe bakoma kombona nwana lange ya motani liboso n yango eza na bendele ya lange ya mosaka lange ya pondu na lange ya motani

Mpunda eza ya langi ya pembe esangani na langi ya kaki, mokila na yango eza langi ya mwindo, makolo na yango eza langi ya mwindo, motone, yango eza langi ya pembe etelemi na balabala mayi ezoleka wana etelemi likolo ya sac.

Basingami nzele ya kingo ya maboko balope te biloko ya matoi ya ndenge na ndenge misusu eza na ba sache ya malangi ya malala misusu eza na bapapie malangi ya pembe.

Lopete elati mosapi lopete yango eza na langi ya mbwe na kati kati eza libanga ya diama moto azolata yango atie ma nzaka milayi milayi ya langi ya rose misapi naye eza kitoko mingi

Oyo sapato sapato ya talon eza na langi ya mwindo talon na yango eza lokola ya molangi me na kati na yango eza na langi ya chokola.

desin oyo badesine mwana mwasi badesine kisanola sizo na maloba bakomi na langi ya motane desine yango badesine yango na langi ya moindo na langi ya pembe

Mwana moke ya mobali a lati bilamba na langi ya bozinga ba komi na elamba yango na langi ya mosaka, a lati singa ya monzele a lati sapato ya langi ya moyindo na langi ya pembe .

Awa nazomona image ya esclavagiste mundele atelemi Azo pesa ba mosala Azo sala ba comadement

Makemba oyo, eza na langi ya vere. Me eza ya kotela te. Makemba yango ezalaka soki eteli, ba kalingaka yango. Ezalaka gout fort. Makemba oyo, au dirait eza na zando.

bakiti ya mabende balatisango maputa maputa yango eza langi ya bozinga eza na milongo na kati ya ya moindo eza na balangi ya motani eza na balangi ya rosse mabende eza langi ya yambwe

Awa namoni balakisi nga eza mwa nyama ya zamba babengaka yango nkoba

bakulutu batelemi ya miindo pe ya mindele eza nao balati bakaza kalanga mwindo balati bakazakalanga bozinga eza pena ya mwasi balati kaza kalanga ambwe bazoseka baza na esengo na nsima na bango eza na banzete makemba ena ndako ya matiti

bana basi bazosala spore na kati ya likolo ya matiti ya lange ya mpondu na nsima na bango eza lopangw ya monene ya lange ya pembe ya molai na nsima ya lopangw yango eza na nzete ya molai na kati eza na ndako ya lange ya mbwe

Elenge mobali atelemi liboso na aeroport. Alati bilamba ya Jeans ya langi ya bozinga na matalatala. Sima naye eza batu bazo kende.

Motuka na taxi e kangami na zelo ya langi ya pondu, na langi ya pembe, na mopanzi n'ango eza na lopango ya langi ya mbwe na portail ya langi ya chocola .

Awa nazomona monument, monument ya moto nkombo moto ango nkombo naye nazomona awa eza Victor, Victor chercheur lokua azalaka moto ya ba recherche.

lipapa eza na balangi esangana lange ya mosaka lange ya pondu lange ya lilala lange ya longondo lange ya bozinga lange ya motani na lange ya pembe

Biloko ya golia makimba ya kokalinga eza likolo yasane ya mbele ya pembe nyama, ya kokalinga na matungulu, likolno yangoyo eza likola basani ya bozinga na mopanzi lisusu makayabo ya kokalinga na matungulu likolo eza likoloy plateau ya bozinga.

Nyama ya ngombe ya kotumba na kwanga, na mopanzi na yango eza na ndunda balamba, batokisa, eza likolo ya saani ya pembe, saani yango eza ya mbele, saani yango badessina ba fololo ya langi ya bozinga, ya mosaka, pe na langi ya motane.

bato bavani na likita mesa bavani liboso mesa bavanli liboso yango eza lange ya mpembe na nsima na yango eza na lopango ya mire langi ya bozinga bakoma na lange ya mpembe balati bakazaka mwindu na bafololo liboso na yango

Mbisi ya kotumba bakata matungulu likolo na yango bakata citro, likolona yang bakata na tomate likolo na yango eza likolo ya sani ya pembe sane ya mbele

Awa bilenge mibali bazali kobeta ndembo ba bengi na lopoto Volley Ball. Baza bongo biteni mibale. Liboso balati langi ya motane na ngambo langi ya bozinga.

Biloko basalisaka na kikoso, eza na ba lavabo talatala ba tiyo na ba toilette ya vaze na ba tiyo ya ba robine. .

Mokolo ya mbotama basali lipa ya langi ya lilala, mwana oyo azoka tango alati elamba akaki na likolo elamba bozingwa na se na mopanze na mwana mosusu alati elamba ya moindo na langi ya mbwe na kati kati .

awa nazomona match ya basketball ekutana 2 ekipe ekipe moko elati bozinga na pembe ,mosusu elati motane na mosaka.

Ndako esila te, ekomi na suka etikali batia manzanza, ndako yango eza na na kati ya quartier ya sika, na mopanzina yango eza na matiti.

Nzungu ya linzanza na langi ya mbwe balamba pondu na kati pondu ya mafuta pondu ya mbisi ya kokauka pondu ya emboto na nzunga ya mbwe ezanga mofuniko nazomona mokalwa na kati.

Bato ebele basangani na likita balati bakazaka ya langi ya mwindu misusu balati bakazaka ya langi ya bozinga moto oyo batelemi liboso na yango azokamba bango alati pantalon ya langi ya mwindu na kazaka ya langi ya mwindu.

babeti makofi mibale mokola tiga ya lange ya moindo alati na gondo alanga ya moindo batia balange ya pembe ya didasi mosusu alati gante alati esengli alangaa moindo ya pembe na lange ya mpondo alati kilote langa ya moindo

Mindele balati ba noire blanc balati miindo na pembe mindele balati miindo na pembe epi nazomona eza na ba pano ya baskete na yebi te soki baza ba jouer ya baskete ou bien Nini mais nayebi kaka sale oyo eza na ba pano ya baskete.

Mokonzi atelemi na ba kulutu misato ya miindo, na mindele mibale mindele balati bakazaka langa moindo, ye moko mokonzi alati kazaka langa ya bwe, batone balati bakazaka langa moindo.

Logo oyo ezana langi ya pembe badessiner eleko ya langi ya chokola bakoma na langi ya bozinga na kati batia dessin moko eza nete lokola bato bazopesana maboko mosusu ya lokola moyi mosusu eza lokola a régné.

Ba langa zembo tisi mbunda na matanga. Baza na ba fololo ya matanga ya langi ya motani ya langi ya pembe na langi ya mosaka. Bango moko pe ba lati ba langi ya motani na ba langi ya pembe. Baa mibale misato.

soda ya mwana-mwasi ya kitoko mingi alati bera alange ya moindo alati bilamba na bangwo ya basoda na lange ya mpondu arsimi mondo okeye na maboko alati lonzo alati mapapa basoda ya lange ya moindo na bapete na ye alati bapete ya lange ya motane na lange ya bozinga

Esika ba tekaka biloko mingi biloko ba sakana wana esika ba lambaka bilei, biloko oyo ba salisaka ta bazosala suki, ba mwinda oyo ba salisaka na kati ya ba ekala esika oyo eza na biloko ya ebele.

Comprime oyo nkombona yngo bien mange nakanisi eza comprime epesaka mposa ya kolia na comprime yango bakomi eza na foto ya mobali na bana na mwasi.

papa aza na bana mibale na kati ya bana yango moko alati elamba ya langi ya bozinga mosusu alati elamba ya langi ya bwe ye alati elamba ya langi ya mwindo na cole ya motane.

Na esanga na mai na mai yango eza na bamesa lange ya mpondu eza na bandako ya matiti eza na bato bavanda na kati ya mai bazosokola misu bavai na libongo mobale moko atelemalatiela mbalang ya motani na batialanga mweno

Mabata libwa, mabata libwa eza na langi ya moindo, na langi ya pembe. Mabata yango ezana ya mike, na ya minene. Na mopanzi na yango, eza na basin ya langi ya bozinga.

Na balabala soda mapinga ya polise akangi garde alinga bunda na civile soda ngu alati kepi alange ya mwindu, alati elamba na bango ya bapinga ya polise moto balingi babunda alati sapato alangya mwindu lase alanga motane ,na sel alange ya pembe, na pantala langa ya bozinga.

Sapatu oyo na langi ya bozinga na se eza na langi ya pembe bakoma komona yango na lange ya motani na kati eza langi ya motani eza likolwa elamba ya mbwe.

pano ya kopanza sango ya festivale oyo kozala na mokolo ya motoba ya motokombo taiga pano yango eza langi ya mosaka bakoma la langi ya mwindo

Mutu oyo asimbi coupe apesi yango bipwepwe alati obe ya pembe na kitambala ya langi ya lilala, na saki ya lange ya mbwe.

mafuta ya kopakola eza na milangi ya plastique moko eza na molangi ya pembe bakoma na langi ya shokola mosusu ezala na molangi ya pembe baamofunicona yango ezalanga ya chokola mosusu ezalanga ya mosaka bakoma la langi ya lilala

esika kobomba bilei ya plastique eza balange ya ndenge na ndenge lange ya lilala langi ya mosaka langi ya bozinga na lange ya mpundu

Motuka oyo eza motuka ya pembe, bakoma toyota na lange ya moindo, na nsima ememi milangi ya mai na nsima lnyelnge ya moindo.

Motuko ya monene na nkombo ya bus oyo ememaka bato esalaka na kati ya engumba eza langi ya pembe, eza na ligne ya langi ya motani, ya mosaka eza na moto atelemi na kati kati ya porte alati bilamba alanga ya pembe, asimbi sac ya langi ya mwindo.

Bandeke mibale, bandeke yango baza na mitu ya lange ya mosaka, na nzoto na bango baza na lange ya chokola, moko aza na kati ya zala, mosusu a telemi likolo na yango, zala na bango batonga yango na mwa makasa moko boye, makasa yango eza na lange ya pondu.

Elubu ya dongo dongo batiya ndunda, matungulu , obergine eza sahani ya mbele ya pembe likolo ya mesa ya langi ya chocolat.

Bilenge basi misato bafandi bazotala, moko oyo aza na loboko ya mwasi alati shemise ya langi ya mpembe, akangi ba meshe, oyo aza na liboso alati elamba ya liputa ya langi ya mosaka na langi ya motane yepe akangi ba meshe, oyo aza na lobokwa mobali, ye pe alati elamba ya mwindo na pantalo ya bozinga.

carto ya kisi niclofena carton yango eza alange ya bozinga bakoma nkombwo ya kisi yango na lange ya mosaka na lange ya motani bakoma lisusu na lange ya mwindo bakoma lisusu na lange ya pembe

balabala ya mabele na mopanzi eza na ndako ya langi ya mbwe manzanza na yango eza na langi ya chokola portai na yango eza na lange ya motane liboso eza na mwa matiti matiti yango eza na langi ya pondo

Mwana mwansi Kitoko ya pembe akangi berkayi ya meshes ya Langi ya muhindo Alati biliko ya matiti Alati biliko maneti ya Langi ya motane Alati pee biliko ya pembe atali na mopanzi

balabala ya mabele eza libuluma etondi babisi mibale etelemi wana ya langi ya phondu na langi ya pembe na nsima na bango eza na bis ya monene ya langi ya mpembe